<music> onon banndiraaɓe remooɓe waalo ngoo yaltii oɗon cohli aawdi moƴƴiri aawdi moƴƴiri ene heɓoo mbaɗee feere coodon aawdi moƴƴiri kadi gnaawon gollorgal men biyetegal établissement Kane et fils addani en produit moƴƴo wiyete ko aprostar ene moƴƴi to baŋnge aawɗeele mon aprostar woni koye mbus oolo o waɗi ko grammes uji sappo aɗa waawi waddude mo e kilos nayi suuna ñediko makkaari maaro ñebbe e gerte ko adii nde aɗa aawa ma reenane eko ñamata walla to baŋnge rafiiji kebtotooɗi ɗo baŋnge awɗeele mon ma ustu caɗeele ŋakkugol aawɗele mon e jaarugol mum yeeso to baŋnge aawɗele maaro ko kadi e ɓeydaade to baŋnge coñal moƴƴal ma weeɓtinan on e yettade e heɓde ɗii ɗoo produit ji oɗon mbaawi ɓattaade e établissement kane et fils toon to cuuɗi meɗen Agname Thiodaye e nder diwaan Matam tawi oɗon mbaawi jokkonndirde e Aboubacry kane e 77 541 63 67 , 77 541 63 67

ɗum noon on njettii haralleeɓe ɓee ko noon tigi <clears throat> en kettiima banndiraaɓe ɓe Aboubacry Kane ene wayi no hannde oo ɗoo sahaa <hesitation> témoignage uji maɓɓe e e koɓe kaali ko fof vraiment yimɓe kadi ene nganndi ko noon woori hannde oɗo sahaa magasin o eɗen nganndi kadi wonko fayaa fayaa kadi hannde oɗo sahaa kadi koto baŋnge makkaaji en fayaa hannde koto baŋnge maaro <clears throat> e geɗe goɗɗe e geɗe goɗɗe hannde oɗo sahaa hannde s e hol peeje joganiɗon yimɓe ɓe kadi mbele ene mbaawa dañde ɗum ɗon tawi wonko woni toon walla hono dañorto toon gila e matériel muɗum haa e fof
eeyi Mamadou Amadou seydi Ndiaye <clears throat> a eeyi no mbinoɗen nii tan enen ko ɓuri umminde en woni remooɓe ɓee no ɓe njaltiri e caɗeele ɗum kam woni woni faandaare men eeyi te kadi en ƴettanii ɗum kadi peeje tan haa timmi eeyi hannde o en njiyii taaridi ndi edi heewi ñoŋkoto ene heewi probléme aji ene heewi ñaamre ñaamre nde noon e nde yaaji haa gese maaroji ɗi nan toon aɗa yiya tan buuboñ tokosoñ tan kulloñ ne wiyee bona kirirkon kon ngarat tan siiɓoo ko fotnoo wonde maaro ko yaha laawol mum heddoo ɗon tan <hesitation> tan huɗo ɓolo tan ine jayoo cikkaa maaro nan ɗon taw maaro nattii wonde ɗon en jiyi kadi ne heewi tan ne heewi ñaamre ñaamre nde ine heewi hannde o ɗiɗo ɗeɗo come gonɗe e waalo ɗe ɗe kaaɗaani e waalo ɗe ɗe tellitiima haa gese ilneteeɗe ɗe hannde won heewɓe wonɓe so a yehii diwaan Dial to eɓen toon mbaɗi toon périmétre uji maɓɓe eɓeni toon ngaawi toon ko faati e ka gila e kannje maɓɓe haa e sewo sewooji maɓɓe tenke ɗe jooni kadi <hesitation> come ɗee ɗe payii kadi to to to kannjeeji ɗii ton eɗina bonna eeyi donc kadi sa ummitiima toon kadi a arii kadi haa e joom sardiŋaaji ɗi hannde a yiyii kadi hay waɗnoɓe pépiniére uji kadi basalle mumen aɗa yiiya tan huunde tan waya no diidol ni wayi no gilngu nii tan ne iroo tan e ndeer leydi he so a finii tan njiyaa basalle ɗe fof ina ŋerƴaa ine lelii e leydi eeyi ɗum saabi noon han kandi noon il faut ƴetta nen <coughs> ɗum peeje eeyi ɗum saabi kadi établissement Kane et fils hannde o kadi <coughs> minenne kadi komin ƴettanɓe ɗum peeje timmuɗe emin ƴettani ɗum kadi kaɓirɗe kadi timmuɗe <coughs> hannde o sahaa so a yehii to magasin amen to ma taw produit phytosanitaire produit ji ɗi ngannduɗaa ɗii ɗoo produit ji ko pompe han kandi en jettima ɗo ngannduɗaa kala ndemoowo foti ko jogaade pompe mum han kandi en jettima ɗon en natti tan han kandi daraade tan kaaɗen tan e poudre uji walla kaaɗen tan e kaaye nayi eɗen eɗen mbaɗa e aawɗeele men han kandi kologal fof ina foti jogaade pompe mum hay sinno noon ɓe ndendat ɓe cooda pompe pompe tiiɗaani aɗa yiya pompe mo 16 litres o ɓurɗo serde o ɓurɗo tiidde o jarata ko ujunnaje tati e temet nayi aɗa waawi dañde mo ujunnaje ɗiɗi aɗa waawi dañde mo ujunere e temedde jeetati kono kam hannde o ina hasii kologal fof jogoo pompe mum tawa han kandi so yimɓe ɓe ngaawii tan walla ɓe jabbii tan ɓe cooda produit ɓe pompa gese ɗee hankandi gila e come haa e tenke haa e gilɗi haa e bona kirakoñ fof maaya eeyi ɗum ɗon ine taweɗo amen ɗo emin jogii produit ji ɗiɗi de qualité emin jogii heen gooto on o wiyetee ko tondeur koko produit systémique kanko kala koina wiye gilngu kala ko ine wiyee somre kala ko ine wiye ko ngayata e ko watta walah walah ko wayno gilngu ni kanko o waɗat ɗum éliminé kanko ko butellaaji tokosi butel ne jara temedde jeegom butel fof kadi ina nawa ma won pulvérisateur uji tati tati ɗi serdiri butel o ine waawi nawde ɗum ɗum ɗonne kadi ine tawe toon emin jogii kadi produit ji goɗɗi kadi ɗi ngannduɗaa ɗiɗo ko bio aɗa waawi habtoraade ɗum ñaamon pompaa e ngesa maa walla pompaa e sardinge ma tawa kadi haɗata ɗon e balɗe ɗiɗi aɗa waawi ittude heen ko ñamaɗa ñaamaa eeyi donc ɗum ɗon ma tawe toon emin jogii toon kadi aawɗeele kala aawɗeele ɗe ndemowo o sohli no mbiɗaa nii jooni makkaaji hybride ko wayi no makka Aboulaye Wade o emin jogii heen qualité ji ɗiɗi baɗɗi fayida emin jogii pan 12 o woni makka pannar o gabbe ɓutte ɗe emin jogii kadi hybride goɗɗo kadi mo gabbe cewɗe moɓe biyata "mais" doux o on o way kono baɗɗo sukara ni eeyi ɗiɗon makkaaji fof kadi ko makkaaji jaawɗi ɗi ngannduɗaa ko lebbi ɗiɗi e balɗe sappo cooña tawa kadi ina waɗatma rendement huit à dix tonnes à l' hectare ina tottuma tonnes uji jeetati haa tonnes uji sappo e hectare eeyi donc ko aawɗeele hybride ina tawa toon emin jogii toon kadi deenndaangal aawɗeele ko faati e sewo sewooji gila e basalle mum haa e kannjal mum haa e suppome mum haa e salade kala aawdi ndi ndemoowo o sohli tan ma taw ɗum toon eeyi poudaruji kesi kadi lomtiiɗe "frident" o kaɓoowo e moƴƴu en kaɓoowo kadi eko wiyete nématode ko wonata e nder leydi ko ɗum ɗon fof kadi aɗa tawa ɗum toon eeyi gila e produit galɗinooji leɗɗe haa e engrais ji fof fof daal kala ko cohluɗa tan kala ko faati e ndema sa jokkonndirii e établissement et fils tan o a noddi Aboubacry Kane e numéro téléphone mum 541 63 67 maa mi holle holto mbawɗa heɓde produit taw ina ɓatti maa walla kadi so tawii produit o alaa to ɓatti maa taw alaa e relais ji maa ɓattimaɗi ɗi produit walla aawdi ma en mbat peeje kadi haa keɓa ɗum eeyi caggal ɗum ɗonne kadi eɗen jogii kadi matériel agricol sabu ɗum kadi eɗen jokkonndiri kadi e fournisseur uji mawɗi gila e tracteur uji haa e massiŋaaji ndemooji haa e massiŋaaji coñooji kala ko faati e ndema tan outil agricol mum kadi ene heɓee ɗon eeyi donc fof tan ko jokkonndiral tan Mamadou Amadou donc ine yiɗaa kadi yimɓe ɓe yo ɓe ngartir haqillaaji maɓɓe ɓe ngannda kadi ko ɓe coynotoo to woɗɗii to kadi ine ɓattii ɓe eeyi ɗo établissement Kane et fils o kala ko faati e ko cohluɗa heen sa arii tan maa en mballonndir e maa min mbaddu ma e relias ji walla min mbaddu ima e fournisseur uji walla kadi komin jogi kadi min mbaɗa ɗum e juuɗe maa kadi min mbaɗ ma kadi appui conseil min yewtida e ma min kaalanma no poɗɗa waɗirde so a nawii ɗum ɗonne kadi alaa no wayata so a dañii heen caɗeele kadi min mballu ma kadi haa ceertaa e caɗeele ɗe so a remi kadi haa ndemru ma kadi rewii laawol a dañii heen kadi ko heewi min mballu ma kadi min mbaddu maa kadi e soodooɓe tawa kañum menne kadi ngarat cootta kadi ko ɓuri heewde e ko ndemnoɗa ko ɗum ɗonne kadi ina walla remooɓe ɓe no feewi <breath> eeyi
a jaaraama Aboubacry ene wayi no hannde tigi tigi won ko juppanɗen banndiraaɓe ɓee <hesitation> kadi so tawii en ƴeewii nii hannde eɗen nganndi wone diwaanuuji meeɗen ɗoo henna <hesitation> ɓuri heewde ko baŋnge moƴƴu ngu saabu eɗen nganndi <hesitation> "frident" ko <smacks lips> kañum wallatno yimɓe ɓe eeyi caggal nde ɓe mbaɗi ɗum éliminé kadi <smacks lips> <clears throat> tawde kadi wonti kadi produit fra goɗɗo a yiyii lomtotooɗo ɗum <smacks lips> ene waɗi fayida sabu ko on produit tan woni mo ngannduɗaa so tawii a waɗiɗum e plan ma annda kam 12 mois o kala ko mbaawɗa aawde heen a dañataa probléme so a ñolnirii mo ɗum haa gasii a awiheen hay probléme gooto a dañataa par ce que ɗum kam vraiment min kam mbiɗaa seettii ɗum ɗoon mbaɗa teskii ɗum ɗoon kadi e to baŋnge oo ɗon produit
ko noon
<hesitation> eɗen nganndi kadi to baŋnge matériel mo biɗen ɗo o <hesitation> ndeen hitaande en mbaɗii ɗo petit foire
ouais
ndeen matériel fof kollaama heen donc ɗum ɗon fof kadi ne holiti tan ko haalaa ko fof ine goongɗi <smacks lips> sabu addaama haa ɗoo yimɓe ɓee fof kadi jiyii ɗum ɗoon anndaama kadi ɗo e diwaan men o kala heen ko neɗɗo sohli kadi ene waawi walleede haa waawa heɓde ɗum noon ko ɗum woni hannde ko ngaddanɗen e yuppande banndiraaɓe ɓee kono Amadou Tidiani hay sinno ko neɗɗo gooto walla ko waawi wonde fof en ngudditat téléphone oo tan wona 77 933 05 60 <hesitation> 05 68

eeyi <hesitation>
<hesitation> a hiirii e jam
hiirii e jam
jam hamdullahi ko mawɗum

<hesitation> machallah Oumou Sow to Dial jam woni toon no sukaaɓe ɓee mbaɗi no mbaɗon e daarde i no patron am waɗi eeei eɓe celli milla

noon

goonga

noon jaaraama

ko noon

jaaraama merci beaucoup oo ɗoo ko Oumou Sow to Dial kanko ne kadi ko e relais ji amen ɓurɗi daraade o jeyaa <music> eeyi kanko jooɗani en to cuuɗimen Dial eeyi huufi kadi oɗon diiwaan fof eeyi geɗe keewɗe remooɓe ɓee ina cohla ɗum toon ko e juuɗe makko rewata eeyi kala ko ndemoowo waawi sohlude toon woni produit phyto mum woni aawdi mum woni matériel agricol mum so ɓattimaama tan e ko wayi no makko tan a heɓat ɗum inchallah
<inhales> ko noon 77 933 05 68 65
65 jooni aɗa haalatnoo e "frident" o eeyi "frident" no mbiiruɗaa nii ko produit mbaɗɗo fayida eeyi jooni noon kadi o lomtiniraama produit goɗɗo ine wiyee dustbane dustbane oon ne kadi kanko e "frident" ko ɓe gootum eeyi kanko ne kadi o haɓantoo ko kadi ko woni e ndeer leydi ko gila e mooƴƴu mum haa e ko wiyete nématodes uji ko <noise> eeyi sabu ɗum aɗa yiya tan ngaawaa follere ma walla ngaawaa gawri ma walla ngaawaa ñebbe ma walla ngaawaa makka ma <noise> njiyaa yaha haa ɓooya seeɗa tan njiyaa wona e yoorde
waata
waata <music> eeyi ɗum ɗon won rafi gonɗo e leydi he wiyetee ko nématode jaggata ko e ɗaɗi ɗii eeyi ɗo fotnoo wuurdude ɗo ko ɗon nanngata so a ɗofii ɗum ni jiiyata ko ɗaɗi ɗi ne waɗi puƴe wayi no puƴe ni eeyi oɗon produit kadi omo moƴƴi heen oon ne kadi sa so tawii aɗa jogii leɗɗe ma leɗɗe ñaameteeɗe oon ne kadi so a irtii lees o a waɗiimo heen a roosii o fayii ndeer o walla ɗum so tawii aɗa jogii palanguji ma kadi hadema tutaade walla hade ma aawde so a waɗii ɗum heen kadi ina walla eeyi sabu ɗum Amadou Tidiani a yiyii enen leydi men ndi ko leydi alɗu ndi jogiɗen eryi leydi noon so alɗii tan heewat ɓesgu heewat hotɓe heen eeyi hannde o so a yii leydi men ndi alɗii tan alɗini ɗum kadi ko hotɓe heen ɓee gila e mooƴu en haa e nématode en haa e gilɗi en hotɓe ɗoon ɓe ko ɓeen ngoni nguuri e ndeer leydi hee ina njaha heen farilla ina ngalɗina leydi ndi ɗum saabi noon sa yiiɗi wadde ɗon remru ma yiiɗa kadi ko waatheen produit mo ngannduɗaa omo woɗɗinaɓe ɗon so ɓe goɗɗitiima ɗon tan aan kala ko mbaawɗaa waɗde ɗon ma a waaw dadde haa coñaa so a soñii kadi ɓe ngarta ɓe ngonta ɗon kadi ɓe galɗitina leydi ndi ha haajuma aroya heen kadi mbaɗaa heen ɗii ɗoon produit kadi kala ne mbaɗɗaa ɗum heen tan balɗe sappo e joyi fof aɗa foti waɗde traitement goɗɗo walla lewru fof mbaɗaa traitement haa nde cooñɗaa fof

nde wonno ko maayo hatgo a yiyii hay huunde <hesitation> alaa e leydi hee ɗum saabi hay huunde wuurataa e leydi hee hay huunde kadi waawaa aaweede ɗoon nde wonnoo ne waɗi lamɗam hay kala ko ngaawɗaa ɗoon fuɗataa puisque hay huunde wuuraani ɗoon enen noon leydi men ndii noon nde wonno ko leydi alɗu ndi ko leydi hoɗaadi leydi noon so haɗaama noon kadi il faut mbaɗaa heen produit poɗɗi waɗeede heen ɗii ɗii ɗon produit ji kadi ine tawee kadi ɗo fawru men ɗo inchallah eeyi
ko noon Aboubacry <clears throat> ne wayi no no mbiɗaa ni ko noon hannde oo ɗoo sahaa <music> ɓe min kam a yiyii ɗum <hesitation> asalamu aleykum allo allo
salamu aleykum a *
jam hiiri
a hiirii e jam
jam hiiri toon hol on musiɗɗo <crosstalk>
* o ko Demba Ndaw Oréfondé
an seydi Ndaw bisimilla maa jokkonndir e Aboubacry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
jam tan ni se <hesitation>
mi saliminii koɗo gonɗo ɗoon oo eeyi min haala am heewaani heen nde wonnoo haala kaa fof waaji o gaynii ɗum eeyi kanko haala makko moƴƴii te ine faamnii eeyi toɓɓe ɗiɗi tan njiɗmi haalde heen <inhales> e toɓɓere go nde koy koɗo wi wonde <hesitation> o rewe gese hee o yiyii ko <hesitation> gese bonnaaɗe ɗe eeyi wi kay o haalni yimɓe maɓɓe ɓee anndi ɗum ko suivi wiyatee huunde fof naamndii ko suivi
goonga
kala ko alaa suivi c' est moƴƴataa a yiyii ko ɗum kadi o laɓinii heen hoore makko so waɗaani ɗum jooni ma yimɓe ɓe mbi wonde da ko wiyi ko wonaa noon o yaari oyi o yiiri yitere makko oyi o addani yimɓe ɓe maɓɓe <smacks lips> anndini ɓe kadi ko waɗata noon noon no waɗini ne moƴƴi haa maayi eeyi so ɗum ɓennii wonɗo jubbi seeɗa ɗum mbiɗa yitnoo arde juubi heen eeyi han kadi fof remru ndu waalo naamndi ko laabi
goonga
duuteɗe ko calli
goonga
mboɗo haala ɗum toujours
gonga
calliɗi calliɗi ko dañde pont ko yimɓeɓe jaari
goonga
heewɓe ne njiɗi remde kono ngalaa ngalaa no njaari waalo won heen yimɓe *
gonga
wona ɗum ɓe ndemani sababude cangol ngol
gonga
ko lanel gootel min njogii
goonga
hay hannde nane subaka min jeehi toon min jii lanaka ne wuddere mum jiiya lanaka ne nanna ndiyam
gonga
eyyi ɗum noon ne taga yimɓeɓe ne waɗi ɗum découragé
wallahi
ɗum noon onon hedɓeheen ɓe gare enen fof ndenden pelle men ɗe
gonga
gara min mbaɗa heen ndema nokkuuji men pont uji no yimɓe jettori waalo ngo
noon
kono kam mijomon ne feewi mi jaɓanii on
machallah
eeyi ballonndiren tan mbele peddaaji laabi ɗi ne ene ngooda ɗum tan jinnomi jok jokkude heen eeyi a jarama
eeyi kay seydi Ndaw Allah jaaraama a jarama a weltanama no fewi eeyi a haali kadi haala ka fof eeyi hannde o nden ɗon toɓɓere nde mbiɗa deenndaangal Fuutankooɓe ɗum ɗo kadi ne jeyaa e solution ŋaaji mumen sabu ɗum en njiyii hannde jolde waalo e sahaa mo foti joleede o ko caɗeele mawɗe mawɗe mawɗe mawɗe wonande walankoiɓe ɓe fof sabu ɗum waalo saɗa yaaha toon a rimdat hoore ma puisque puccu yaata mbabba yaata sahaa mo yaahate ko fof rondate koye kooye njiyaa yimɓe ina jaɓɓa e lofu ma won 1 kilométre ina loofo hewɓe ko ɗon keddoto rafiji kewɗi koɗon mbaɗata attaqué yimɓe ɓe sumtere yewde ko ɗon arata te hannde o alhamdulillah rabbil alamina technologie yaaji hande o eɗen jogi alɗuɓe eɗen jogi fof fof projet ji nanii ndoga e ndeer men ɓee ɗoo feewnooɓe tali jiɗi ɗiɗo maire uji fof ina huccitde maɓɓe ñaagooɓe ɓe peewnana en laabi men waalo ɗii hay so tawii en cuwaa waɗde pomuji taw <breath> laabi ɗi ine poti jooreede waɗee kaaƴe haa yetto caangol so ɗum so jooraama waɗaama compacter waɗaama dame ko ɗon jooɗotoo hankadi kala nde nde waalo foti joleede yimɓe ɓee dewata koye laabi ɗi ngara haa njettoo calli so jettima calli so jolaama ƴettaa laana so jolaama kadi lumbo tacca kono kam no biruɗani peeje ene foti yaltinede ɗum ɗonne kadi laamu ngu e haralleeɓe ɓe ine poti wallude heen yimɓe ɓe pommuji waɗe yimɓe ɓe mbaawa joloyde waalooji no haanirta nii hannde o so a ƴeewi leyɗeele gonɗe ɗo e aduna ɗe fof ɓurɓe sattireede ko jogii ɗen ko kañumen ne mbaɗaani peeje hannde o so a yehii ko wayi no <hesitation> ko wayi no Algérie en walla ayeyi kadi dow to wayno Israel en toon ay natat e ndeer Sahra ko Sahra bunndi bunndi bunndi Sahra ala ilam alaa toɓo alaa hay huunde kono ndiyam maɓɓe ɓe mbaɗi ko canal uji ɓe ƴettii koye maaje ɓe naatni ɗum haa to woɗɗoyi haa to foti yettoyaade to fof yimɓe ɓe ene nguuri heen ine ndema heen eeyi hannde o en njiyii enen Fouta jooɗi ɗen koy dow maayo welngo kala ɗo mbawɗa asde biyata ko ene luggiɗi kono sa heeɓi ndiyam ɗam ko belɗam hannde o tiimɗen koye maayo welgo te maayo men welgo ngo en jii seconde fof ego natoya e gueji [wolof] egoni dooga tan ego tello ngonɗen tan koye pertude ndiyam men eɓe mbawno waɗande en baarasuji nguuren e ndema maayen e ndema taw ndunngu e ceeɗu e dabbude fof en ndemat eɓe mbaawi ɗum donc eɗen ñagiiɓe tan yoɓe bahlit haqillaji ɗi ɓe kuccita heen sabu ko ɗum kadi développement men tan woni ndema hannde koye ndema tan mbawɗa waɗde gootel dañaa ujunere koye ndema tan mbawɗa waɗde investir mbaɗa heen un millions dañaa heen deux milliards koye ndema tan mbawɗa dañde heen te kadi yiitaama wittaama tawaama kadi Fouta kañum foti wonoyde fawru Afrique de L'ouest eeyi donc noon eɗen poti walleede no jaltirɗen heen eeyi no biɗen ni kadi ndema men hankandi kadi yettima kadi hankandi e ndema karallaagal nattii wonde ndema Baaba Adama donc mboɗo ero deenndaangal remoɓe ɓee fof gooto e mooɗon fof kaalaaɗo kologal woni yoɓe nden ndin kalisal maɓɓe sooda kam pour le moment ɓe cooda pompuji maɓɓe mbakketeeɗi ɗi tawa kam kala ñaamre nde ɓe njiyii eɓe jawno ɓe nden ndina kadi waɗe produit térité sabu ɗum ñaamre nde ende heewi ñaamre nde kadi ko kayre wuurni leydi men ndi ñamre nde kadi nde doggat diwanuji goɗɗuɗi ɗi fof hankkandi <hesitation> guilaye gasoil uji haa e produit chimique aji produit ji keewɗi nan toon ɗi dogat ɗi gaara ɗi cuuro ga men ga saabu ɗum ga men ga ko vierge ga men ga ko henndu tan e oxygéne ɓolo woni gaa ko gaa ɓe mbawi wuurde ko gaa ɓe mbaawi ɓeydaade ko gaa ɓe mbatta multiplié koye maɓɓe gila e colli haa e fof fof ko jinbinta ko gaa gonata haa keewa egga payaye diwaanuuji keddiɗi ɗii donc noon enen ne kadi pour mbaawen wuurde il faut kadi ndenen ko ndeematen ko eyyi Mamadou Amadou nanɗon <inhales>
ɗum noon ene wayi no mataw hankadi yewtere men arii e woɗɗoyde Aboubacry wayi no ko njidɗen yeewtidde e banndiraaɓe ko en njewtidii ɗum e bandiraɓeɓe <hesitation> kadi ko njiɗnoɗen e yeewtere nde ko kadi ene wayi no en dañii ɗum <hesitation> hannde oɗo sahaa kam <hesitation> to baŋnge développement tawde wiyaama ko e si wiyaa ko yo yimɓe ndutto e ndema sabu so tawii en ƴeewi nde mbaɗɗen ɗo tourné men ndeen hitaande hakkude men e directeur minitére des o elle namdinooma mo kanko e hoore makko mbiɗen mo <hesitation> hoore <hesitation> kanko e hoore makko ni adii haalde ɗum sabu o wi onon Fuutankooɓe mbele ɗeɗo gese ɗe nganduɗen ɗum ɗo jooni so so so ndiyam arii wona heen mbiya ndiyam nan heen ndiyam wonat heen jabbe alaa engrais ala hay hunde donc <hesitation> nde o ƴewi ɗum nde o wi onoon so tawi on ballama seeɗa tan oɗon mbaawi yaade ayi donc hannde enen e ballal meɗen ga donc mbawde produit ji ɗi alhamdulillah wonko fuɗɗa dañede donc hannde o waɗi enclaver tan ko laabi ɗi

ouais
<smacks lips> saabu probléme demowo tan ko ko ngesa tan ko ndemal sono so tawi wonani ɗum ɗon so tawi ɗi mbawno yaade toon tan probléme ala kono noon remooɓe ɓee kamɓe e koye maɓɓe kadi ɓe daaroto programme uji juɓɓiɗi ɓe mbawata wadde
gonga <smacks lips>
on saang mooɓe mbaw gadam maɓɓe ɓe mbawa dañde ɗum ɗon kono sen mbaɗi gawri e leydi tan hankkadi gassi so gawri gassi e leydi en gala programme ɗumne hannde oɗo sahaa hol wasiyaji mbatta hakkudema e e bandiraɓeɓe goɗɗen koye wayno dirde e banndiraaɓe hankkadi waptu men yooni
eyyi Mamadou Amadou Allah jarama kadi a jarama Allah jarama kadi Saldu Fouta FM kadi jarama no fewi eyyi mboɗo wiya banndiraaɓe tan no binoɗen ni ɗo e lewru so Allha jaaɓi ma en visite e walo ngo garden kadi e autorité administrative garden kadi e deenndaangal radio :ji ɗi garden kadi e deenndaangal mawɓe remooɓe ɓee e fournisseur uji kadi addanoɓe en produit jiɗi naaten e walo ngo soɓe ciftora kala ndemoowo garowo to magasin amen établissement Kane et fils to aɗa sooda toon produit o walla aɗa sooda toon aawdi indema e numéro téléphone ma e wuuro ma ene heewi ƴettede eyyi oɗon noon ko répertoire min jogi ɗon ɓeɗon ɓe min ƴettanno inɗe mum ɓe fof mi wiyata goto fof ma yette kono kam ma en mbatheen sélection e kolaɗeɗe woodaheen kadi ɓe garɗen e dow mumen hono no badduno ɗenɗo e Mauw naɓe to Djeguéri Ba en eyyi donc ma en nattu e walo ngo mbaɗen visite o eeyi ɗum ɗo kamkoko watte eyyi te kadi so waɗama tan kadi ma en mbaw dañdeheen kadi jiihanɗe goɗɗe ma en mbawheen kadi wayluheen kadi ko heewi ko ngakkuno eyyi caggal ɗum tan ko weltanade tan bandiraɓe e weltanade kadi <hesitation> nanɓeɗe e ɓoggolngol eyyi ko wayno Oumou Sow en eko wayno <hesitation> hono Ndaw to Oréfondé
Demba Ndaw
Demba ndaw donc onoon fof kadi on beltanama no fewi e donc noon kadi ko yen mbattu haqqille tan e remru men ndu mbatten haqqille kadi e walo men ngo ganden ngoɗo walo kadi ko trésor mawɗo Alllah totti en ɗum trésor mo ngannduɗaa kadi en ɓuurani heddiɓe wonɓe nder reedu Sénégal ɓe te ɓen dañani ɗum ɓen sa yeehi diwan Sine Saloum ɓeɗon jogi tan ko ko tooɓo so tooɓo yawti tan ko ko ndema forage uji te toon kadi kamɓe ayiyat ɓe mbaɗa toon forage uji sappo jeenayɗi fof ko ndiyam kaɗɗam ko forage goto welata hen te oɗon forage belɗo soɓe kutorima ɗum tan duuɓi sappo o haaɗat o wontata ko ndiyam kaɗɗam enen noon eɗen jogi ko ngannduɗaa hay goto ala ɗum eyyi no halpulaar en ɓe mbiyata noon ñamambo ina ɓatti yitere ha saabi neɗɗo o a yiyata ñamambo ma jiiyata komo goɗɗo kono enen ko joguiɗen e walo ko eɗen pooti wattu deheen fulla men e fayida men ndenen ɗum walo ngo caɗeele ɗe dañetenheen guila e sodde produit ji haa e jabbere haa fofoof minen de emin jiiɗi se jabbi ndenen walo ngo hago yetto final saabu ɗum walo ala final hannde o hay sa yeehi a waɗi gawri ma walla a waɗi makka ma makko yeehi o cooñama sa soppimo kadi ayiyat kadi o wiltat eyyi so wilti kadi o rodonto kadi ko goɗɗum eyyi donc ngoɗo walo noon eɗen pooti teddinde ɗum nden ɗum no hannirta ni laamu ndu kadi walla en kadi no ndenirɗen ɗum ñagoɗen kadi balle haa mbawen wadde kadi pomuji kala ɗo kolaɗe taccirte taw pomuji ene waɗe ɗon saabu ɗum kadi won liggeyaji kewɗi cohlaɗi toon wawa waɗirde ɗum tan ko sahaa nde f walo ngo arani nde tawa massiŋaji ɗi jogi ɗen ɗi ina mbawi taccude to walo to ndeemana en guesse ɗe gaabito ɗum mbaɗaheen ko foti waɗede nde mbawen taccude eeyi a jarama
ɗum noon a jarama Aboubacry Kane en jetti karalla o e <crosstalk> dendagal mawɗo galle o en gardi e yewtere meɗen haɗo henna ɗumne ko ɗo tan baynodirten e banndiraaɓe haa sahaa goɗɗo kadi e gardinen ɓe kadi e fadi yewtere wonde ɗum noon to karallagal <music> on jarama ɗum noon mataw koɗo tan woni ko baynodirten e banndiraaɓe hankkadi <hesitation> haa sahaa goɗɗo kadi ɗum noon Allah jarama on jarama nde wonno hannde koɗo yewtere meɗen musiɗɗo meɗen Aboubacry Kane toon to wuuro meɗen Thiodaye eyyi kadi yewtere meɗen ndema e gaynaka to micro ɗo ko musiɗɗo moon guiɗo moon Mamadou Amadou Ndiaye yo Allah hokku en tawtorde alkamisa paaɗo

ndeema e gaynaka ko yewtetre moon ɓennore ɗo henna e Saldou Fouta FM yontere kala e oɗo sahaa yewtetre kala e oɗo sahaa taw koye e sawto Mamadou Amadou Ndiaye 88 e tobɓere tati <music>